Olona iray manao akanjo mitovy loko ny ambony sy ambany ary manao kapamainty dia misy vavahady miloko volontany sy siny mangamanga ao aoriany.

Tovovavy iray mitsiky, manao akanjo lava, mety avy namonjy lanonana ; eo akaikin'ny fehezam-boninkazo, ary varavarana fitaratra ao aoriany.